Kuni xa la'anni noommohu sidaamu daga horoonsidhanno haammata yannara baadiyyenniti alichaame gobbubbara horoonsi'nanni gallani mineeti biifinoha leellishanno misileeti kunino loonsanni mini sheekkunni woyi leemmunni calla horoonsi'ne loonsoonniha xawissanno misileeti

Tini xaalla ani la'anni noommo misile wedellicho amma'note mine magano maga'nanni heereenna angasi huuro aanno uduunnicho amade awaasa amanueeli amma'note mine heere leellanno wedellichooti

Kuni jawa gede ikke biife leellanno manni albaanni leellannohu qolo uddire gonfa qodhe siqqo amaxxe qeexaa'lanni leellanno qeexaalu siidamu budira budunni nooha ikkanna kuni manni biifinohu qeexaala qeexaa'lanni leellanno.

Tini kiristinnu amma'no harunsaano horoonsidhannoti kaaliiqansa maga'nitannonna babbaxewo barrinni e'e maganonsa huuccidhanno itiyophiyu heeshshote caabbichi amma'note mine leellishshanno misileeti.

Kiristinnu amma'ano harunsaano ne'annowanna kaaliiqa maganonsa maga'nitanno amma'note mineeti ayidde"yya tini hisile hiitto dhageeffachishanno hiitto hagiirsiissanno misileeti.

Kuni xa la"ani noommohu Sidaamu afii maxaaffati, sidaamu rosaano afoonsa bowirsidhanni rossaano shoolikki shalaagote maxaaffati

Tini jawa gede biiffinotinna lattinoti babbaxxeeyo garinni latinsoonniti qamadete. Hattono babbaxeeyo dani garinni biiffeyooti kalaqamuyi biiffeyooti mannu looseyooti jawa gede biife leeltannoti qamade loonsoonniti biife leeltanno misileeti.

Hawaasi yuniveriste giddo leellanno godo'lete xawira babbaxxiteyo dani godo'le mannu woy ooso gamba yite ka'eentinni godo'litanna hattonni sicco amadde ka'eentinni babbaxxeyo dani godo'le godo'litanna leellishshawo misileeti.

Sidaamu afiini daga Oromote daga gamba ytinowa Odoo odeessanni noo garati, konne qixxeesinohu albaa'yanni noohu Teferra Qeenfatoho.

Kuni gamba yee biiffenna xu'me leellanohu isiliminu ama'no meenti umo diphe biiffe nooha leellishano misileti

Tini xa la'anni noommoti baadiyyete olliira biiffinonna xu'mitino illuubba ikkitinota ikkasenna kalaqamunni hattono babbaxxino haqqinni wo'mitewota ikkase tashi assitanno misileeti giddose babbaxxewo dani weesenna muuze kaanseenna kalaqamunni biifinonna seesino bayicho leellishanno misileeti

Babbaxxeewo baayicho manna xa'minikkinni baankete horo horonsi'ne birra baankete wodhinoonniha fushshinanni doogo giddo mitto ikkinohu ATM yine woshinanni maashine giddo kaarde worre ka'neeti birra adhinanni hayyooti, tini maashinenno iitiyoophiyu daddalu baanke horaameeyyete wortino maashineeti.

Tini la'anni noommoti seeffanna umi dirimi hosipitaale mannaho babbaxxeewo dani xisso heedhuro mare kaeentinni hikkiminnu owaante afi're huranninna xagisate owaante uytanno hosipitaaleeti tenne hosipitaalera marre xissonke ajishshi'no.

Kuni xa la"anni noommohu babbaxxeyo dani angate ogumma afirino manni ofollinanni barcima hattono, gonxanniricho uduunne hattono, uduunne wodhinanniricho loosanni leellanno angate ogimma noosi mancho ikkanna, kowiicho haqqa muranni leellanno.

Kuni xa la"anni noommohu saadori caabbichu uduunne daddallanni mine leellishshanno misileeti tenne misile giddo babbaxxino dani caabbichu uytanno uduunne heeranno hakkino saeenna naatanni mine minnanni uduunne baalanka amadino mine leellishshanno misileeti.

Kuni manchi ga'nanni nooti mini saada ikkitinoti koliissho danase kolishsho lalloho yine woshshinanni saada ikkitanna manchu ise haare kae baayichunni baayicho haare milli assanna leellishshanno misileeti

Kuni lamu wedelli harrichote yinanni mini saadanni maalase itatenna agate horonsi'nannikki saada iima hogophite ka'entunni hogowo hogophite dargunni darga milli assidhanni dikkote ollaa massidhanna leellishshanno misileeti tini misileno ayiidde'ya hiitto dhaggeeffachishshaawo

Kuni leellani nooe manchi xa la"ani noommohu albi hawaasi quchumi kantiiwi kaa'lanchu pirofeserichi Tsegaye Tuke yaamamanno manchooti. Kuni manchi hiitto biifino !!

Tini laalono baxxewo garinni horoonsi'nanni laalo ikkitanna itatenna sagaloomaho horoonsi'nannite coommitannonna biiffanno su'maseno ananaasete yine woshinanni laalooti tinino wortannohu baattote giddo biifanno gede assite wortanno laalooti

Tini la''ani noommoti mitte laalote dana ikkitino haqqicho ikkotanna tini laalote dana amaddino haqqicho mangote yinanni haqicho ikkitanna itate horoonsi'nanni laalooti tinino ayidde'ya hiitto biifino haqqicho leellishshanno misileeti!

Tini misile leellishshannohu biifinonna xu'mino baadiyyete ollira loonsoonni qamadete laalcho magarinni biife nooronna ma garinni xu'me nooro federaalete daggino loosu soreeyye ledo kalaa desita ledamohu sidaamu qoqowi qaru mootichi towaanyo assanna leellishshanno misileeti, ayyide'ya tini misile hiitto hagiirsiissanno.

Tini xa la'anni noommooti liili yinanniti xagicho duunnanni mine leellishshanno misileeti. liili xagichu mini duuno afantanno mine marre ka'neetinni babbaxititeewo xissora xagicho hidhate horonsi'nanni mine ikkinota xawissanno.

Tinino gangalattote woyi da'attote daanno manni gobbaadi qansichino ikko hattono gobba giddoodi baalu horoonsidhannohu biifino mine leellishanno misileeti

Tini xa la"anni noommoti sidaamu dagoomu mootimma hawaasi quchumi giddo piyassu olliira afantanno ortodoksete amma'no haruunsaano amma'note mineeti. Keeraanchu gawureeli amma'note mine yine woshshinanni.

kuni xa misilete aana la'nanni noommohu su'masi beyyene baraasa yaamammannoha mancho ikkanna sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma xaa yanna rosu borro mine soorreessa ikkinohu baxxiteewo qixxawo giddo ofolle ka'eenti qolo uddire biife qixxaawote beeqqancho ikke leellanno.

Rosaano rosiisanchu rosiisanna rosaanono borreesidhanni iso harunsittanni nootta leelishano

Tini xa la'anni noommoti sidaamu hattono baxxitewo gosa loosirate baatto loosate shuqunate hattono baatto babbaxxitewo loosirate horonsiranno qottote yinanni uduunnicho ikkitanna siwiialanna haqqa afidhino. kuni qase goshooshannohu siwiilaho kayinni qase amadannohu haqqaho.

Kuni Babbaxxino yannara coyii'nanni mammaashshu dhaggete hayyo ikkinoha ikkanna daga haammata yannara horonsidhanno ayee gedeno ikke qiissa'nete mini doobbiicho diuurrisanno yaanno maxaaficho konne qixxeessine nabbawate qixxeessinoyiita xawissanno misileeti.

Sidaamu daga hattono wole babbaxxitino daga badalatenna wahete hattono babbaxxino dani muro laashshitanno daga horoonsidhanno hurbaatu dana ikkanna badalateyi qixxaawinohu timaho yinannihu hattono babbaxxino dani muro wahenna shaana karsine loonse hurbaate horoonsi'nanni sagaleeti.

Sidaamu dagoomu moottimma hawaasi quchumi giddo hawaasi garbira daga gangalatote marte wayi iima jalba guluffe ka'eentinni wayi iima hadhanna leellishshanno misileeti tini. Misileno ayidde'ya tashshinna hagiirsiissanno misile leellishshanno.

Kuni galate horoonsi'nanni qorqorrote minnoonni mine xawissanno misileeti. Tenne galate horoonsi'nanni qorqorrote loonsoonni mine albaanni leellanno garinni haqqetenni huxxine uduunne hayishshine ka'neentinni haqqete huxxu aana sunte hee'neenna leellishshanno misileeti.

Tini sirbinanni gara leelishanno misile ikkitana fichee canibalalate ayyaanira sidaamu diru sooro ayyaanira kalaa Docteri Addunyi Duumohu battalate sae kaeenitinni wedellun ledo miteenni sae sirbanna leellishanno misileet tinino addinta biiffinnona xu'mitino misileeti

Kuni xa la'anni noommohu babbaxxeewo daninni loosantino sidaamu affini bude leellishshanno filme aana leeltanno hukkumaano woy babbaxxeewo garinni babbaxxeewo daninni leeltanno mannoota leellishshanno misileeti

Tini alba’yaanni leeltannoti hodhishshaho horo uuyitannoti hallanyu uisiranna minisi maate callate kawanna ka’a milli yaate horoonsiranno kaameelchooti. Tini kaameelcho manna woxunni hogowatenni didadda’linannite mini maate horoonsidhannote. hallanyaho horo uyitannote.

Kuni wedelli woy seenni ofolte kaeentinni babbaxitewo dani laalo hiranninna daddalanni afammanno kunino hiranni noorichi laalote gidonni muuzenna awukkaadote yine woshinnanni laalo ikitanna mannu sagalimmate horoonsirannota manchu hidhanna leellishanno misileeti. Ayidde'ya tini misile hiitto dhageeffachishshanno!

Kuni intanni sagalera worre ka’neentinni su’niisatenna coommishate horonsi’nanni waajjo shunkurta yine woshshinanni rumushsho afirino. Rumushshosi murre hunnanni darosi murre intanni shunkurtaati. Kunino sagale coommishannoonna biifisanno dancha gede biifisanno murooti.

Kuni biifinonna xu'mino sidaamu wedelli gonfa qodhe aanasi dagunchonna doobbiichu raa uddire goga uddire kaeentinni battalate aana sae huurosi gotti asse baxxewu garinni sirbannanna kukkubbitanna leellishshanno misileeti sidaamu budinni sirbinanna leellishshanno misileeti

Hagiirame baanke sidaamu banke ikkitinoti Kowiicho biifinonna xu'mitino hagiidhitanni noo beetto tenne misile aana worte leellishanno misileet jawa gede biifinonna hagiirsiisanno misileeti

Sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma giddo affanitano sidaamu police leelishano misileti, tini baalanti policete gaamo ikitino mannoti aniganisa ethiopiyu federalete si'co amadde leelitano tinino baxeewo

Kunni alba'yaanni xa la'anni noomohu fire yinnannihu shiimaadda sagale Rahe kaentinni iibadunni iilishano mine leelishano misileeti tinni misileno sagale Manu ku'leennanna qixeesinnayisi gede ase ku'leenna bifinse iilinsheena intanniri heerano xawissano misileeti.

Sidaamu dagoomu qoqowu mootima peresidaantichi kalaa desti ledamohu hattono qoqowu qarra masagaano kalaa alemaayo ximootosi hattono beyene baraasi hattono wolootunni ledo sidaamu dagoomu qoqowu mootima gido afantano marshi-baandete towaanyo assanna afantano misileeti.

Biifinonna hagiirraame kalaqamu jiro leellishshanno misile la"anni leelleemmo. Tini misile xawissannohu danchanna biiffino illete baxissanno gede ikkite haqqe kalaqamunni baatto roggaabbenna xeichaame ikkite leeltanno. Ayiidde'ya tini baatto mageeshshi geeshsha baxissanno xaggeffachishshsanno baattote kalaqama leellishshanno misileeti.

Sidaamu Dagara afaminonna leellinohu baxxewo ejjeettichi hurgumaanchu woy huuro aannohu huurotenni dukkisaahu sirbaanchu kalaa Taariku minisi maate hattono babbaxewo manni ledo hawaasi quchumira baxxino baayiicho piyaasa woshinayi olliira sumudu qooxeessira heereenna leellishshanno misileeti. Tini maateno hiitto biifewo ayiidde.

Tini xa la"anni noommoti shiima kaameelcho yinanni kaameela ikkitanna lame ofollinanni bayicho woyi lame gabbiina afidhino kameela ikkitanna tinino halanyootu uminsaranna hattono mininsa maatera calla horoonsidhanno hodhishshaho horoonsidhanno kameelaati.

Hodhishshaho horoonsi'nanni doogo kolishsho doogo assinanni hee'neenna leellishshanno misileeti tini. Tini doogono kolishsho doogo assinara loonsanni latishsha amaddino misile leellishshanno ayiidde'ya tenne misile garinni loonsoommero hiittoonni biiffannoti baino te doogo. Tini misileno doogo leellishshanno.

Kuni xa la’anni noommohu lamu goommi xexxerrisa xexxerrisaho yine woshshinanni uduunnicho ikkanna hodhishshaho daga roorenkanni horoonsidhanno. Mittonna lame mancho baayiidhe hadhanno xexxerrisaati. Kuni xexxerrisi manna dargunni dargga milli assate horo aanno.

Kuni xa la'anni noommohu babbaxxeewo baaycho anfanni honsanniricho ikkinohu uullanni kaayise ale qolle gotti assine iima ma'na kadhine iima ofolline la'nanni gede babbaxxeewo baaycho agarate horoonsi'noonni agaraachu iima ofolle wo'mankare agarate qixxeessinoonni misile leellishshanno misileeti.

Kuni daadanno waa leellishshanno misile kalaqamunni baxxewo garinni danchanna biinfille afidhino daadannonna kalaqamu waa daadanno waa leellishanno misileeti tini misileno addinta baxissannonna hagiirsiisannoricho leellishanno misile ikkitinota xawissanno.

Tinni xa la'anni noomoti saaroonni kaafenna restooraanti yinnanni intanninna anganniri heerano mineeti konirano babbaxeo garinni ofolinnanni bayicho qixeesine arishu afiranokinna jannanoki gede qixeesinoonniha biifino bayicho gangallatottenna itatte agate horoonsi'nanni gede qixeesinoonni bayicho leelishano misileeti.

Baxxiwo garinni daa"atote qixxaawino bayicho. Buuyyotenni minnoonni hattono leemmaho yinanni sheekkunni minnoonniha gobbayidii dagganno qansooti daa"attote hattono itiyoophiyu qansooti daa"attote horoonsidhanno bayicho biifinona xu'mino bayicho leellishshanno misileeti.

Kuni xa la'anni noommori babbaxewo dani hocco hattono babbaxewo dani uduunne babbaxewo dani uduunni hocco gattono

Sidaamu budi garinni jawanna qara ikkino budi gidonni mittu qeexaalaho. Kone qeexaala daga sidaamu diru soorro ayaanni fichee cambalaallate ayyaanira geexaa'litanninna babbaxxewo garinni hedonsa xawissanni afantanno. Qolo uddidhe biiffe siqqo anga amadde sidaamu daga konni garinni biife leeltanno.